Daara buye jagale talibem ye sengdara bage sol mbaxna bu nuul am lu weex talibeh yage de deglo sen sengdara.

Ayiwa hambaneh ak been jagg netii wahambaneh nugi soll lo weex narri wahambaneh nugi soll lo nete jagg bagi soll lo nete.

Janxa bu sol lu werta, robu bu dem basi suuf muur taankiyi, taxaw si ganaaw lu sokolaa, taxaw si kaw lu werta.